Ibendela ilimo tsirangi tsingali mumulimo imali, iya nabinzali ni mbesemu, ibendela yino khukari ilimo ngoli usutile sikele sitwela yemile sisindi sitwela, Ibendela yino yamiliya bulayi ibonekha nga iye linambo lye Uganda

Kametsi kamakali kabonekha nga inyanza, mulimo basaani bane, basaani bano iliwo umulala siwakwarire shyangaki tawe, Bali khukhwesa khatimba, khatimba khano bakhwesa khe tsi'ngeni khasitowelele

Tsinzu tsye bunyaasi umuli ndwela imbotokhelefu, yakulibwa bulayi, ili ni kumulyango kwayikukha busa mbawo silimo tawe, khwitikiyi khwalyo yatimba kho bibindu ni kukundu kusimisa kumuliro. Khulwanyi lwapangibwa bulayi lwa yabibwa bulayi ni kamabaale kapangibwa bulayi lwami' lwamiliya bulayi. Khundulo ilikho inzu ikindi ikhali imbotokhelefu tawe ne yakholebwa mu mateka busa yakulibwa bunyaasi yamiliya nayo bulayi.

Sifo sibonekhana nga khatale akha'kulisibwilamo tsingubo khufura bitengi bikali, akha'kulisibwamo tsi kofira ni tsi bag tsyesi bakhasi bakula, bibindu bino bilala ba byarebwele khu'ngoye, ibindi byarebwele khu sotsya tsye busaala bufwiti

Umwinyayi wekumupila uwesikhasi wakwarile bulaayi bilalo wabowa bulaayi litsune alikhusamba kumupila khashibonekha nga uli khukhupa kumupila kwa'penalty

Umusani ukwarile shangaki she i'vest ni shamwalo ilongi wasutile i'bindu bilala mukhono ibindi wabirele khwiyi ibindu bino byaboyewele mukhavela bibonekhananga kimichungwa ibweni wewe iliyo i'motokha ni pikipiki ilikho umundu ili khu lugudo.